Ha na'ay darotoo ba biittaa wogaassi, doonaassi minotettaassi ba biittaappe doommidi hara biittaa gakkanawu yexxiyagaa gidishin A sunttaa oona giidi xeesiyo?

Macca naati bantta puulatettaa nagissanawu hayttan wottiyo dumma dumma alleeqoti aybee aybee? Ha dumma dumma qottaara de'iya alleeqoti aattiyo kiitay de'ii?

Hagee wolaytta sodo amban deiya yunvurshiyaa heezzantto penggiyaa besees. Awukka kare heeray xeellanawu keehin puulattidaga gidishin asttamaarettuppene giddon oottiya oosanchchatuppe haaraay gelanawu danddayena.

Keehippe aaho dambba kariyan cora attumanne cora macca asay shiiqidi ay ootti? Eta giddon de'iyaa qeeri naatunne macca asa qoodayi woyisee?

Hagee asati oyqqido garssa baggaage macca miizzaappe asay yeessidinne yeesuwa bukkidi demmiyooba gididi asaassi wolqqaa immees. Qommo baggage qassi a yesuwa eranaassi maaddiya miishsha geetettees.

Goshshanchchay donuwaa wodee gakkiyoo wodiyan yafaran yafaran goyyoogan donuwaa maaraara yeggi yeggidi oottoogee ba wodiyaa naagidi he donoy maara mokkiishsha?

Bazzo giddon cora buqurata hara sohuwaa efaanaassi buquraa caaniiddi de'iyaa kaamiyaa matan eqqida macca asatu qoodayi aappunee? Sohuwan de'iyaa kaametikka ayi malee?

Zamaana hanotan oosetida shuchcha keetta sinttan de'iyaa heezzu goomaa oyqqidda togawu maadiya kaame ayba geetetti? Ha shuchcha keettaa meraykka aybaa malati?

Issi keettaa asati aawaara, aayeera, naatuura issippe gididi uttidi pootuwa denddidoosona. Eti ubbaykka bootta mulxxa maayuwa maayidi bantta naatakka tookki uttidosona.

Birataninne shuchchan dirido dirssa giddon puulattida pooqee shuchchan keexettaagaa giddon aappun kifilee de'ii? Ha dirssaappe kare baggaara eqqidaara oona gidanee?

Issi sohuwan barkka eqqida na'iyaa ba hashiyan kaqqidobay aybee?A maayido shuraabiya meraynne,A ba gediyan wottido caammaa meray ay malee? Ha na'iya awan eqqadee?

Issi keettaa karen issi bitanee beettiyagee intte xeelliyo wode ayba oosuwa oottiiddi de'iyaba malatii? Muleera he sohuwan beettiya asaa qooda aappunee?

Xaatta santtay daro maaduwaa nu bollaassi immiya daarinchcha kattatuppe issuwaa. Oyttaa, uncccaa, buddeennaanne hegaanne hegaa milatiya qumatuura usttidi maanawukka xaatta santtay hanees.

Keettaa giddon dumma dumma asay koskkiya woykko meezetido qaalan suuqiya keexxidoogaa garssan de'iya bayzziyobati aybee aybee? Etikka qassi aybaa bollan kaqettidonaa?

Addisaaba haattaanne gukkiyaabatu aysso keettaa yaagiya xifatee amaarattuwan xaafettidi diyaagee beetiyaagee awa heeran kaqetti uttidee? hegaa xalaala gidennan qassi a meray ay malatii?

Attuma asay ba huuphiya ciirissidi woyikko qanxxissidi alleeqanawu maaddiya keettaa. Ha keettankka daro asay ba puulaa gujjanawunne naaganawu yiiddi giigisses.

Oge doonan uttidi bantta zal''iyaa zal'iyaa asati naatiraa giyoo tukke xaliyaa bayzziyoogaa nuso aayyiyaa shamma ehada hegaara essido tukkee ayba mal'es giidetii?

Issi luxetta keettaa giddo beettiya naatu giddoppe macca naati qoodaan aappunee? Eta sintta eqqa uttida luxissachchiya ba doonaan aybaa qachchadee?

Wolaytta baggaara musiliimetu baalay gakkiyoo wodiyan wodiyan he ammanuwaa kaalliyaa asati ubbaykka issippe shiiqettidi issi mala maayuwaa maayidi he baalaa bonchchoosona shin hara oorattabi baawee?

Issi ordde mishiriya dembbasan kuwan gobbaappe merettida shidhdhaa bollan uttada ba sinttan puuttuwa wottada suqqaydda de"awus. Puuttoy aybawu aybawu maaddii?

Ha machchallatu woykko pitaletu qooday ussupuna gidishin eta meraykka ubbaykka karettaan xaafetti uttidosona. Eta miyiyaara haddirssan de'iyaa issi malatay qassi maata meran xaafettiis.

Guutta naati oge doonan ceeriya kaa'iyo hanotay naatu dichchaa bollan gattiyo metoti aybee aybee? Ha seeraappe gaxaara polettiya ceeriya kaassaa waatidi teqqanawu danddayettii?

Issi na'iyaa salo mala meray de'iyoo suriyaanne bootta caammaa wottada issi sohuwan uttaasu.A wottido caammay shara caammaa geetettiyoo wide, darotoo ispporttiyaa oottanawu maaddees.

Seeraa naagissiyaageeti maaraara ziiriyan eqqidi bantta kushiya guyye ba'idi haa xeelliyageeti wottido qophiya meray ay malee? Ha asatu qooday aappunee?

Bootta qamisiya tohuwaa wurssi kammiyaagaa mayyikko macca naata keehi puulayees. Daroto macca naati bantta huuphiya zo'ettiyogee mereta gidennan qalamiya tiyiina.

Bootta kootiyaanne bootta shamiziyaa maayidi ba issi kushiyaa qassi saluwaa pude zaaridi eqqida bitanee aybaa haasayiidi de'ii? appe guye baggaara de'iyaa malatay ayba milatii?

Oyddu attuma naati issi mala wolaytta wogaa maayuwa maayidi duriiddi de"iyaageeti wotto caammawu meray ay malee? Eta guyyeera de"iyaa mittaa sunttay aybee?

Looshiinee dumma dumma doozzati paabrikkan gelissidi walakki medhdhiyoogaa. Ha looshiinee bollaa tiyettin shugissiyaanne bullaalaa teqqiya qassikka puulaa gujjiya kosmootikistuppe issuwa.

Issi goshshanchcha bitane de'iyaagee ba gaden zerido badalay laalaman laalaman mokkidaagee diccidi gakkanaba milatenna shin he badalay lo'o ayfiyaa immanaw de'iishsha?

Nu biittan issi koskke de'iyaagee asaassi son go'ettiyoo kattaa ayfeta bayzziyoogan erettidi de'iyaagee des shin ha'i he koskkiyankka shamiyoobay gujjiichchidee?

Issi yelaga na'ay sa'aa xeelliidi keettaa kareera kaamiyaa ogiyaara hemettiidi de'iyagee ayssi sa'aa xeellii? qassi keettaa bollan de'iyaa xifatee aybaa qonccisii?

Xaacee issimala xaacetu maayuwa maayidi kushiyan bootta woraqataa oyqqidi aybaa yootiiddi de'ii? Ha xaacee Toophphiya giddon de'iya dalgga manttetuppe awaagee?

Issi biittaa oonatettaa qonccissiya wogaa buquratuppe issoy wogaa maayuwa ha macca naati maayiddo maayoy awa biittaagee? Ha naatu qooday aappunee?

Issi qum"ettida buquraa giddon shayetti uttida shaashshay beettees. qassi he shaashshay qassi adil'e ciishsha meraynne qassi bootta meray eta bolli de'ees.

Dumma dumma biittan he biittaa wogaa qonccissiya yetta miishshti de'iyageeta gidishin dinkkiya giyo yetta miishshay woyshshaa mittaappe masetti lukettidi punettees.

Heeraa sarotetta naagissiyaa xaacetti naa'u attumagetinne issi maccarira uttidi kushe silkiya go'ettidi de'osona. Eti bantta oosuwaa bollan ayfiyaa tokkiyoga aggidi ay oottiyona?

Issi sohuwan barkka duriyaa issi accaara de'iyaaro gidishin, ha maccaasiyaa awu heeraa qonccissiyaa maayuwaa maayadee? Haddirssa bagga kushiyaa biradhdhiyan ay wottadee?

Baalotaa parttee ha saatiyan Toophphiya kaalettiiddi de'iya partte. Daro asati 2013 m.l Toophphiya kawotettaa dooriyo wode bantta cengurssaa baalotaa parttiyawu immidosona.

Sintta baggaara qoodan heezzaa gidiyaa zoretissiyaa asati uttidi cora asay ha baggaara duttida asay de'iyaagaa eta qofaa ekkidi etaara zorettiidi de'oosona.

Adil''e ciishsha meray de'iyoo alleeqoy qoriyan wottiddi alleeqiyoo buqura gidishin, ha alleequwaa asasy bullachchawu, qaxxarawu, dumma dumma baalaa wodetun, qooriyan wottido alleeqanawu maaddees.

issi sohuwan eqida cora asay maayi uttido bootta maayoy beettiyaagassi xeeray zo"o. ha biitta shuraabee oosettidi darotoo asaassi bayzzetiyoy soodo heeraana.

Issi cengurssaa issi sohuwaappe hara sohuwaa gattaanwu maaddiyaa buquraayoo giddo ginay adil'e ciishsha meran tiyetti uttidagaa aybaa giidi xeeganwu danddayiyoo?

Heezzu wolaytta keettati de'iyaagetuppe gidduwan cora asati issippe uttido zoretidi de'oosona. Ha eti uttidooga sunttay buquraa sunttay aybba hetetri xeesseti?

Issi wogga ogee diyagaa doonan issi aaway miizzaa daalida asati maayiyo maayuwa maayidi haa simmidi yiiddi des. I daalido miizzay ane?

Asaa naatussi dumma dumma haggaazaa immiya so mehetu bollan dumma dumma qohoy gakkana danddayees. Hagaa mala qohoy gakkiyo wode payyatettaa naagissiyi man"iya efana koshshees.

Wolaytta sooddo ambban Waja Kero shuchchan de'iya zannaqa soho aybaa geetettii? Ha zannaqa sohuwa xomoosiyageeti immiyo miishshan kawotettay aybaa oottiyaba malatii?

Toophphiyaa yeletta gidada amarikka biittan diccida gelao macca na'iyaa 2020 girigore layttan keehippe ubbappe lo'o toho kuwasiyaa kasanchcha gidada doorettasu.

Ancco sohuwaan sa'aara goggiidi gooshshettiyaa do"ay de'iyaagaa sunttay ayba getetti xeegettii? Ha do"ay tohuwaa dukkiko asay waanana danddayii erikko odanawu danddayay?

Cora dorssatinme deeshshati issippe kaamiya giddon shiiqi uttidoosona. Hageeti giddoppe dariya baggay deeshshayiye woykko dorssay? Hini baggaara kaamiya kiyiidi de'iya na'ay oonee?

Naa"u motoree eqqidaagaa sinttan keettay diyagaa bollan de'iya erissoy ayibaa qonccissii? Ha motoreta bessida uray woyikko matariya izaaway oona gidana danddayii?

kase nu biittyo toophiyo ayssida kawotuppe issuwa gidida Zenawa Melese pootuwan de'ees. ha izzawu nu biittan daro laytta ayssiyoogan erettido gaasoy aybbe?

ha sohuwani masqqalaa gazziya kaa'anawu yiida asati ubbay aybaa oottiidi beettiyoonaa? qassi eta qoodaykka woyssee? hegaa xalaala gidennan bootta meray diyo miishshaassi sunttay aybee?

Issi shuchchay gaacettidi uttidosan ya baggaara shuchchaa gaacciyaa mashinee eqqidagee bettiyoosay awa getetti xeegettii? Qassi ha gaacettida shuchchay aybissi maaddii?

Dorssaa heemmiyoogaan asay demmiyoobati bayzzidi biraa demmees, shukkidi ashuwaa mees hegaa xalla gidennan eta oshay gadiyaa araddissees. Dorssaassi kattaa immiyo aaho miishshay de'ees.

Oyddu asati issi diran eqqidaageti issi keetta asata gidishin etappe naa"ay attumaageeta qassi naa"ay maccageeta qassi naa'ati naati, naa"ati eta aawanne aayyiyo.

Birataappe keehii xoqqqissi kexxi wottido xoqqa arssa mala baa bolli uttida oroottoy aappu litire haattaa oyqqiishsha? Ha a matan eqqida bootta botte kaamee haattaa duuqqidi diiye?

Sinttaara biittay qoletti uttido shuchchan keexxettiiddi diya keettaa meray ayi malee? Aappe guyye baggaara diya keexettida keettaa qalamee ayi malee?

Issi kaame miyiyan naa'u attuma asati issi dirssa giddon boottaa maayuwaa maayidi bantta allaliya oottidi deosona. Ha attuma asati ay oottidi deiyona?

keehippe daro mitta ayfeta issi sohuwa doori wottidooge de'es. ha mitta ayfetuppe daro baggay qaw''e de'iyaaganne qassikka attidageeti maanaw haniyaageeteshsha?

Issi xaraphpheezzaa bollan dumma dumma ushsha qommoti de'oosona. Ha ushshati mattoyenna ushsha qommota gidishin, burccuqquwa giddon de'iyaageeti hoommttiyageetanne eta meray zo'i ekkiyaaga.

issi na"ay hemettiyaaga matan diya xifatee beettiyaagee aybbissi xoqaa boli kaqettidee? hegaa xalaala gidennan diishshin appe ya bagaara diya shuchchay ay bessii?

Issi karettaaranne boottaara walahetti uttida waayiyaara daro maacca miizzay maarara eqqdaagetu sunttay ayba miizza getetti xeegettiyoonaa? Etikka issi galassi woyssaa maaxxiyoonaa?

Cora asay issippe shiiqidi yaa'aa yaa'iiddi de'iyo wode sintta baggaara issi ayfiyan manaaxxiriya wottada sikisso maayuwa maaya uttidaara oona geetettay?

Wolaytta moottan balgguwa wodetun badalaanne daro uuttaa be'iyogee meezetidoba. Ha Uuttaynne badalay boniyaninne balgguwan heeraa asay go"ettiyo kattaa qommotuppe sinttatiyageeta.

Wolqqay baynna asaa maaddiya cittati issi wolqqay baynna aayyiyo baala bonchchanaw koshshiyaban dumma dumma haggazzuwan maadiidi de'iyaageetu waana halchchoy aybbe?

Cora wolaytta asay wolaytta banddira maayiddinne bantta kushiyan oyqiddi wolayttawu de'iya siiquwa qonccisoossona. Wolaytta banddiray zo'o, karettanne adi'e ciishsha meray de'iyo bonchcho banddira.

Ambbatu giddon gimbbiyaappe keexettida keehi daro lo'iya keettati de"oosona. Keettaa keexxi makkidi yuushuwaa qassi gimbbiyan diriyogee kaysoy gelenna mala teqqees.

Cora asattu sinttan issi yelagay hara yelaga cenggurssa xoqqu oottiddi sissiya zamaana buquran oychchi zaaruwa oychchees. Naa'u yeelagattikka bootta muqaqee maayuwa maayidosona.

Puulati uttida erissuwaa xaafiyoo miishshan daro xuufetti xaafetido sohuwa meray ay malatti? Ha erissuwan amaara doonan xaafettida xuufe aybaa qonccissi?

Keehippe aaho maxafay keehippe suufa xuufiyan xaafettidi boottanne qassi karetta pitaliyan xaafettiis. Ha maxafay asay naati nababbidi eraa demmiyo maxaafa.

Wolaytta zooniyan wogaane turuzemiyaanne buqurattu pilggetta oosuwaa baaso oosuwaa qatta giya xuufiyappe bolla baggaara beetiyaa maataa meeraa doozzay aybaa geeteti? Daroto awu maadoy aybee?

Issi keettaa asa gidiyaa azinaynne maccassiyaa issippe issi mala maayyuwaa maayyidi issi sohuwaan uttidi keehippe pashkka sinttaa bessidi ha simmidi uttidoosona.

Wodee ehiido goshshaa oosuwassi injjetiya elekkittiroonee miishshay coray de'ees. Hegeetuppe issoy gisttiya woykko ka'ida ay kattaakka shooqaappe cakkidi qoxxiya maashiniya geetettees.

Issi dembba sohuwan corattidi shiiqida asati de'iyaageeta gidishin, ha asati waani waani uttidonaa? Asaappe baggay ayssi gulbbattidabaa malatii? Etappe guye baggaara aybi de'ii?

Toophphiya giddon dumma dumma sohotun kaametussi laamettiya buqurati bayzettoosona. Ha kaamiyassi laamettiya buqurati kaamiya sarotettaa naagissiyogan kaameti adussa wodiyassi haggaazana mala maaddoosona.

Nu biittan de'iyaa yelaga kawo oosanchcha naati ubbay shiiqettidi bantta ooso wodiyaappe kareera issi issi ganddattiyaa heerata biyoogan keehippe allaxiyoogee ayba lo'es giidetii?

Issi yelaga na'ay ba sinttan cenggurssaa xoqqu oottiya buquraa wottidi a sinttan eqqidi ayiba kiitaa aattiiddi dii? A sunttay oonee?

Wolaytta dere asaa maayuwa gittaa wogaassi biittaa qonccissiyo abbee ay mala gaada qoppay? Ha maayuwa bollan de'iya dumma dumma qalameti ay qonccissiyonaa?

Haattay asaa naatu de'uwan keehippe koshshiyabanne maaddiyaba gididi de'ishin hagee pooreestte giyo haattay awa biittan giigidi darotoo awa heeran beettii?

Awaappe ashiyaa kuwa milatiyaabaa tokki uttidogaa giddon yelaga naati issippe uttidi aybaa xeelliidi de'iyoonaa? qassi etappe ya baggaara ayba malaatay de'ii?

Luxeta keetta gede geliyyosay dirssan direrti uttiis. Ha dirssay wolaytta wogaa maayuwan woykko dungguzzan ayssi direttide? Haaara ya simmidi biya asatu qooday aappune?

Daro yelagatti alaxxiyo sohuwan uttidagettu guyen miyobanne uyiyooba erissiya misilee beetees. Qassikka bootta uttanawu go'iya cora oyddettinne hara ali'o buquray de'ees.

Issi daraphphaa bollan issi bitanee eqqidaagaa gidishin, ha bitanee ba kushiyan ay oyqqidee? A maayuwaa meray ay malee? Appe guyyeera bootta meray de'iyoo malaatay aybee?

Issi aduqi ekkiya lasttiqiyappe oosettida sayniya giddon de'iyabay aybee? Ha sayniyaa giddon de'iya zo"uwaa waattidi giigissiyo? Darotoo hagaa awan demanawu danddayiyo?

Keehippe melanne bazzo heeran cora asati issippe manddaridde qassikka issoy issuwaara haasayoosona. Bazzo heeraykka qassikka keehippe melanne awaxxiya guutta mittati de'iyo soho.

Abkaatuwaa giyoo mittay asaa naati kaattatetawu go'etiyoo keehiippe mal'iyaa mitta qommo. Hara mittatuppe dummatidi ba gidon daro bolla shicaa gujjiyaa dooza gididi eretees.

Ha"i wodiyan darotoo ganddaa heeran gidin ambbaa heerankka hagaadan mela woykko kayye de'iya sohoy beettenna. Hagaa mala sohoy asay miizzaa heemmanawu maaddees.

Heezzu macca naati maaraara bantta huuphiya duge yeddidi issi kushiyappe dadettidi giigida buquraa bollan issinna uttin naa'ati ippe bollaara eqqidosona.

Cora macaa asay bullukkuwaa maayidi maarara eqqidi kushiyaa baqqiiddi de"iyaageetuppe gidduwan qassi naa"ati duriiddi de'oosona. Ha kaassaayyo sunttay ayba geetettii xeegettii?

Masggiidee islaama ammanuwaa kaalliya asay bantta Xoossaara gayttiyo ammano soho. Islaama ammanuwaa kaalliya asay masggiidiyan xoossaayyo galataa, sabaa, goynuwaa h.h.m shiishshees.

Wolaytta biittaa asaa haydaara issippe xeesettiya uuttay dere asaassi immiyo maadoy aybee aybee? Uuttaa tokkidi dichchanawu ay mala carkkuwa hanotay lo"oo?

Luxanchchati issippe shiiqidi dumma ayfiyan beettenna qeeribata pilggiyageeti de'oosona. Etappe sintta baggaara wodee ehiido zammaana pilggettaa miishshay woyikko microscope giyogee beettees.

Issi qumaashshaa gullettida amarida macca asati issi sohuwan uttidaageeta gidishin, eti ay oottiiddi de'iyoonaa? Ha macca asati sikkiiddi de'iyo buquratussi meray ay malatii?

Issi biittay dicciis gaanawu heeran aybi aybi oosettana bessii? Ha dichchaa oosota ubba heeratukko gattanawu kawotettaappenne dere asaappe naagettiyabati aybee aybee?

Issi cora keettati ziiriyan diyageeti salo mala meranninne maata mala meran tiyetti uttidaagee hara wogga keettay bootta meran tiyetti uttidaagee des.

ichchashu kushiyan oyqqiyo silkketi diyaageetussi dumma dumma meray de'iyo gaasoy aybissee? qassi etawu marccoykka shamana giidi biyaakko woyssa gidanaba malatii?

Tukkiya uyiyogee amaliya zaariyogaappe gujuwan payyatettaassi immiyo maadoy aybee aybee ? Ha daro asaassi meeze gidiiddi yiida tukkiya amaliya teqqanawu danddayettiyoy aybiinee?

Wolaytta doonaa cengurssaan naqashshaa ubbasaa gattiyo televizhinne eqotaa makissuwaa bolli issi bitanee ba sinttan de'iyaa ponppaa bolli qofaa immiidi de'iyaagee beettees.

Keehippe cora asati dembban shiiqi uttidaagetuppe issi maccasiya sintta gaxan eqqada yexxaydda de'awusu. Ha maccassiya yexxaydda ba kushiyan oyqqido buqura sunttay aybbe?

Joyniya bolla issi heeran doorettidi kumi uttida mitta ayfetinne atakiltteti issippe de'iyaagetuppe ushachcha bagaara bettiyaa joyniya meray ay malati ?

Wolaytta asay daro wodiyassi dumma dumma harggetussi xaledan go"ettiiddi takkido emergency tokettiya sawo maatati aybee aybee? Katikallay ha"i wolaytta biittaappe awa xayidee?

Pitaleta so giddon guutta naati luxetta keettaappe yiidi xeellana mala giidi shammiyoogaa sunttay ayba getetti xeegettii? qassi ha pitalee giyaan woysu biree?

Asay so oosuwaassi go'ettiyo wodee ehiido zammaana miishshay (mankkee woyikko beni wode mooqiya geetettidi xeegettees) de"ees. Ikka shuchchaappe giigida wuyigiyan de'iyagee qonccidi beettees.

Kaamee binzzilliya uyiyogan hemettiyaba gididi asaanne buqaraa issi sohuwaappe hara sohuwaa caaniya miishshatuppe issuwa. Mannaare qassi kaamiyan baanawu koyida asay sohuwaarakka kaamiya demmiyo soho gididi maaddeees.

Cora keettaa keexxiiddi mismaariya shociyo madooshaa yaagiyo buquray issippe wottidooge beettes. Ha buquraassi oyiqqiyoosan karettaba yeggidoogaa matan adil'e ciishsha malay ayibee?

Toophphiya giddon de'iya dalgga manttatuppe issooti issooti garatiyogan erettoosona. Ha garatiya heeratun daro iray Buckenham gishshawu layttan issitoo xallaa kattaa murutissoosona.

Hagee huuphphiyaa qanxxetti giigissiyo keettaa giddon buuchchaa giigissiyo wodee ehiido mashinyaa getetti xeegettees. Ikka korinttiyaa wolqqan oottiyoo gishshawu daro asati a go"ettoosona.

shaashshayi, daabboyi, sukkaaree, shidhdhay, siinee, jabanaynne masoope de''iyaaga matan asi dii? Hagaa shiishshido ubbaa woyisu asayi miidi wurssana danddayiyaaba malatii?

Nu wolaytta sooddo katamay benippe ha"i keehin dicciis. Wolaytta sooddo katamay laappun penggee de'iyo lo'onne asaa duussawu keehin injjetiya metoy baynna katama.

Cora yelaga naati kumidaageetu sinttan naa''u attuma yelaga naati bootta pooxan woyigiya xuupiyaa xaapissidi eqqidonaa? Ha kumida naatu qoodayi woyisee?

Issi bootta meray de'iyo adussanne aaho yaa'aawu uttiyo adaraashan asay ayba huuphe yohuwaan tobiidi de'iyoonaa? Qassi eta qoodaykka muleera woysee?

Wogaa maayoti so asay issippetettan maayiyo wode gita puulaa immoosona. Ha maayotuppe dariyageeti paabirkkan oosettiyageeta gidikkonne so asaassi dumma puulaa gujjees.

Qama hiixan maayiyo maayuwa cora issippe shiishshidi awa efiidi de'iyoona? Ha maayoyka ha wodiyan awa heeran beettiyakko neeni be'a eray?

Ogee darobaa maaddiya baaso dichchatu giddoppe issuwaa. Ogee giigikko deretettay metootennan ba koyidosaa biidi dumma dumma allaaleta metootennan polanawu danddayees.

Keehippe lo"iya kifiliya giddon uttiyo oydenne wottidi xaafiyo xarphphezay de'iyaaga garssa baggan aybbi hiixetti uttide? Ha kifiliya giddon aybba asi ootti?

Ha asati a bolli eqqidoogee asay issi sohuwaappe hara sohuwaa baanaassi maaddiya miishsha. Ha guyye baggaage qassi simminttuwappenne dumma dumma birataape oosettidi asay de"anaassi maaddeees.

Biraanu negaa yaagiyo bitanee oyddiya bolan utiis. a matan daro asati uttidosona. etikka banta kushiyan woraqataa oyqqi uttidaageeti issippe beetoosoňa.

Issi jiippaasiyaa woykko yettaa yexxanaw maaddiyaagaa bayzziyoo sohuwan he miishshay kase i ekkiyoogaappe gatee keehi gujjis geettes shin ha'i aappunaa ekkideeshsha?

" gifaata baale Wolaytta asassi laytta laammiyappe aattidi issippetettanne issoy issuwaara qopettiyooga qonccissi bessiya dere asaa onatettaa gimbbiyaagaa " yaagees.

Zammaana olaa miishsha gididi maaddiya olaa kaamee Toophphiya banddiraa kaqqidi awa simmidi biiddi diyoonaa? Ha kaametu qoodayi muleera woyisaa gakkanee?

Nuson tawu issi michcho de'iyaara ba huuphphiyaa puulayanawu go'ettiyoo qibaatee de'iyaagaa tankka issito issito go'ettays. shin ta huuphiyaakka loyttanee ?

Dumma dumma ogiya erissiyaa naqaashsha oyqqida malaatay xoqqu gidda birata tuusa bolli de'ees. Hega bolli de'iyaa naqaashshappe issoy shuro meda, yohannisa woosa keettaa giiko ha malataay de'iyo awa heerane?

ashuwaa bayizziyo saaammino lukandda keettaa. ha keettan ashoy kiise qohenna mishshan bayizettiyo gishshawu asay qayye ashuwa hagaappe shammidi ba soo efees.

Ha mittadan pude eqqi uttidi hara baggaara qassi baggay attuma asaa asatettaa milatiyagee aybee? Ha lo"iya sohay beettiyoy awa biittaanee?

Cimaa bonchcho bitaniya guyyen daro miizzati bantta katta woykko maataa miyaagetu gidon issi miizzessi boottanne karetta meray de'ees. Hankko miizzati qassi mulekka karetta.

Asaa naati galla galla aappun litre gidiya haattaa uyana bessiyonaa? Bollaa payyatettaa naaganawu galla galla asay uyiyo haattay awuppe beettii?

Ciirettida irssaasee, qassikka irssaasee xaafishin me'ik ko ciiranawu maaddiyaa buquraykka oogee? Ha buqurati tiyetti uttido qalamiya meray ayiba Mera milatii?

Asaa heeraappe heeraa yuushanawu go"iyaa kaametu ubbaappe adussatettan aadhdhiyaa duumma dumma meran puulatti uttida adussa kaamiyaa. Maaraara heezzu kaameti de"oosona.

Karetta shuraabiya garssaara maayidi suufe kootiya bolla baggaara maayi uttidinne kushiya tiran xaaxi wottida achchaa sinttiraama cima arssa bitanee beettees

Dumma dumma qumaa qommo gidiyaagee goshshaa murutaa gidiyaa donoy, boynay, shukkareenne qassi hara kattaa qommoti uttido buquraa aybaa giidi xeegiyoo?

Issi karetta na'iyaa ba huphiyan shurbbiya qachchada ba binaanakka dooqisada ha simmada eqqidaara ba achcha oona bessay? qassi sunttaykka oonee ?

Issi sohuwan maaraara mitaa ayfetinne attaakilteti de'iyageetu sunttaa eretii? Eta giddo ayfiyan xeeliyode maata mala meray de'iyogaa sunttay aybee aybee?

Lewi hoteliya giyogee sodon diya waannatettan xeegettiya hoteletuppe issuwa. Ha hotele sooddo kataman daro haggaazzaa immiidi beettiya Gita hoteletuppe issuwa.

Wolaytta biittan tokettidi dicciya sawo maatatuppe xalotee daro harggetussi xaletettawu maaddees. Ha xalotee ha"i ha"i oge doonan bayzettiya tukke keettatunkka go"iiddi de'ees.

Ha biskkiliitiya bollan uttida bitanee ay oottiiddinne ba kushiya awa zaari miccidaba malatii? Qassi appe garssa baggaara xaafettida xuufee woygiyagee?

Sanssalatay ayi asinne dooyanawu danddayenna Mino gorddiyoobatuppe issuwa. Keettaa gaaniyan gaanidi awanne biidi yaanawu maaddiya kayisoy nu keettaa gelennaadan maaddiya buqura.

Issi biron keexettiddi diya wogga keettaa bolli killiira dugettaa Toophiyaa bandiraynne Tohossa toopiya banddiray kaqetti uttiissi. Garssa baggaara hara sharay ay maadi?

Kattay bayzzettiyoosan daro qommo kattaa ayfeti de'oosona, leemisuwaassi:-ataraa , baa'eelaa, gaashiyaa, gisttiyaanne maldduwaa. Nu heeran de'iyaa kattay bayzzettiyoosaappe taani ubbato shammays.

Issi arssa gidida ba huuphphiyaa karettaa guye zaara yedida yelaga gelaa'o na'iyaa naa"u kushiyaa guye zaarada aybaa oottayda de'iyaba malatay?

Huuphphiyaa giigissiyoo keettaan issi yelagay karetta pooxxa malaa maayyidi huuphphiyaa giigissiyaga oydiyan uttiis. appe miyyessan dumma tiyettiyoobati, zo"o carqqenne tiyettiyoobata wottiyo madardaree de"ees.

Ay biittaa asaassikka he biittaa wogaa qonccissiya wogaa maayoy de'ees. Ha wolaytta wogaa maayoy bottaara zo'uwara na"u meran dadettidi giigees.

Wolaytta biittaara masqqalaa baalay gakkiyoo wodiya issi issi cima asay keehi cora dinkkiyaa puniidi kaa'oosona shin he dinkkiyaa eti aybippe medhdhiyoonaa?

Nu heeran issi worqqa keettay de'iyaagan ha giddon ooratta gelida worqqati xeelliyoo wode keehippe lo'oosona shin he worqqati aappun bira ekkiyoona?

Ha zamaana Kaamiya ogiya hemetawu quma gidiya lamba duuqanawu ogiya doonan tokkettidi deiya keettay awa heeran beeti? Ha lambay ooge?

Issi keehiippe lo'iya keettaa woykko utteele gidon wombbarattanne xaraphpheezzata boottanne salo mera mala maayota mayzzidi wottidosona. Ha giigisoy qoppiyode moketanawu giigi uttida immati diyoogaadan bessees.

Soossoy naa"ay duge simmidi goggiiddi diyagaa sinttan cora asay issi mala shuraabiya mayidaageetu qooday aappunee? Etappe guyyeera diya daran ayibi dii?

Asay goshshaa oosuwa go"ettidi ootti kessiddo badalaa matan eqqida na'ay ay mala kootiya maayidee? Ha na'aassi meraynne I mayddo maayoy ay malattii?

Dumma dumma wogaa qonccissiya wogaa maayoti de'iyogee oossinne erettiyaba. Ha wolaytta wogaa maayoy wolaytta asay kushiyan daddidi woykko sikkin giigees.

Bazzo malatiya heeran issi keettay barkka eqqidaaga miyyiyaan hayttaara pisissa mittay de'ees. Ha mittay ha leettassi gidiya carkkuwaa demmisanaw dandday?

Nu heeran issi kompiitere go'aa immiyaa keea diyaagee asay he keettaa go'ettana mala giidi hara sohotuppe miishshaa ziqqi oottiyoogee eta kessii?

Koyro kifiliyaa tamaare naatussi xaafetti giigida maxaafaa onee etawu xaafiday? qassi ha eta sunttaa odiyaa xifateekka ayba meran xaafettide odite?

attaum naatu binaana ciirissidi giigissiyo keettan issi na'ay uttidi ba binaanaa ciirisi simmidi sinttakko xeellidi uttidaagee aybba xeelli neeni ane a oychchutee?

Ogiyaa giigissiyaa naati maarara uttidi giigisiyaageti bantta kushiyaan oyqqidi kuuriyoo shuchchaa sunttay aybee? Ha naati qassi ayba mera maayuwaa maayidonaa?

Wolaytta gutaran beetiya bonchco asaa misile misiliyaa medhdhiya hiillanchchay daro qommo qalametta go'ettiddi medhdhido misile. Ha misiliya bolli de'iya woraqatay bitaniya oonatetta qonccissiyaaga.

Dumma dumma cora qommo maayiwa maayida asati issi kifiliya garssan eqqidi sinttaara de'iyaage odiyooga ezggoosona. Ha asatuppe sintta baggaara sa'an de'iyaage aybbe?

'Koskkiyan' woykko 'suuqiyan' dumma dumma miyobatinne harabatikka bayzettoosona. Hegeetikka guutta naata miziyo koshoroy, masttiqay, karammeellay hegaanne hegaa malatiya corabati de'oosona.

Ha kuwaasiya citaa naati ayba cita geetettidi xeesettiyona? Eti ubbaykka maayido maayuwa meray, eti eqqido sohoy xaaxi waaxin eta hanotaa qonccissuuteetii?

Issi zannaqa keettan de'iya dumma dumma oyideenne uuttan puulattida sohuwa sunttay aybee aybee? Sintta baggaara diya puulattidi diya keettay oogee?

Wodala ganjjiyaa Wolddetsadiqa Tamasggani Suufiyaa maayidi qooriyan karabaataa qachchi uttidi duge simmidi ayibaa xeelliiddi de'ii? I qooriyan qachchido karabaataa meray ayi malee?

Keehippe lo"i puulattidi keexettida keettay aybaagee giyoode itoophphiyaa orttodokise woosa keettaagaa yaagiyoogaa siyidi keehippe malalettidi agida nunikka. Eta qottaykka keehippe lo"ees.

issi birattaappe oosettida keehi lo'iya tamaa eettiyoba malattiya miishshay beetees. ikka darotoo asay qumaa kattidi maanaassinne qassi haattaa hoo'ettanaassi maadees.

Toophphiya biittaa yeleta gididi kare biittaa toho kuwaasiya liigetun macca naati qoodan woysaa gidana danddayiyoonaa? Ha naati Toophphiya yiidi kaa'iyo qaaday de'ii?

Issi xumi uttida sohuwaan keettawu bolla baggaara de'iyaa kaaray beettees. Gidoppe attin ha kaaray dumma dumma hanotan giigidaaga gidiyoo gishaw be'anaw lo"ees.

Salo mera malatiya qalamiyan tiyetida keettaa karen eqqida mottoree sunttay oonee? Ha mottoriyappe sintta baggaara beettiyanne guye baggaara sa'an bettiyagee aybee?

Bootta unccaa qanxxiyoo miishsha woykko buquraa milatiyaa miishshay de'iyaagee beettees. assi qassi eeshshoy duge baggaara genttidaage he gonggiyaa qottaa bessees.

Toophphiya carkkuwa yara giidida horoophphillee aappun asaa tookkidi issisaappe harasaa manddarana danddayii? Coral Asia ekkidi adussa ogiya manddariyogan woysu miishshaa qanxxissii?

Qoodan keehippe cora asay issi sohuwan shiiqidi ay oottiiddi de'ees giidi qoppeetii? Ha sohuwan de'iya asay bantta kushiya waati wottidonaa?

Maata meraynne qassikka bootta xuufiyan xaafettida arumay awaa ambbaa qonccissi? Ha arumaassi giduwaan suufa xuufiyan xaafettida qofaa qashoy aybba qonccissi?

Laatinenne amaaratto machchallay xaafetti uttido misilee de'ees. Ha misiliya bolli wottiddo caammay guppani uttiis. A Sintta baggaara asa kushekka bettees.

Issi keettaa giddon cora mittay de'iyaagaa gidishin, ha mittay aybaa bolli doorettidee? Doorettida mittaa man''iyan kaqqettidi beettiya buquray aybaa malatii?

Daro jabananne shaate milatiyabati issippe shiiqi uttidaageeti de'oosona ha eti uttidogee xawulaappe oosettidaagee aybaa geetettii? Ha shaatenne jabana milatiyageeti aybippe oosettidonaa?

Amaara baggaara issi issi miizzay de'iyoo asay bantta miizzaa heemmanaw kessido sohuwan yeessoosona shin hegee eti yeessido maattaa bolla gattiyoo qohoy baawee?

daro luxanchchati issi luxiyo sohuwan uttidi ubbaykka duge simmidi xeelliydi de'iyobaay aybee? luxanchchati ubbay issi malaa maayuwa maayanwu gasotay aybee?

Cora asay guuran issi sohuwan shiiqi uttidi shayyiya uyanawu injjetiya man"ee ay mala gidana besii? Toophphiya asay shayyiya gallassan aapputoo uyii?

Puulatti shuchchan keexettida uttida pooqe keettaa sinttan eqqida kaamiya qooday aappunee? Ha kaamiyaa sinttan diya dembban de'iya asaa qooday aappunee?

Keehippe cora asaa naati payyatetta naaganawunne qassikka qumatettawu miyo mitta ayfiya meray aybee? Ha asaa naatussi keehi daro go'aa immiya mitta ayfe aybba geetettii?

Issi heerawu dumma dumma asay bawu go'ettanawu hiilaa medhdhees. Issi xuman sa'an zin'ida dullay woykko koxxe de'ees. Hagamalaa koxee darotto wolayttan ay maadii?

Issi puulaa miishshataa bayziyo sohuwan maararaa doretidi uttidage aybe aybbe? Duummaa duummaa miishshata kumi uttidagee appun gaatee eeki? Hegaa bayziyay oone?

Issi yelaga adussa na'ay ambbaa giddon eqqidi bari kushiyan aybaa oyqqidi, ay mala maayuwa maayidi uttidee? I ay oottiya asa malatii?

Qoodan cora gidida issi mala meray de'iyo kaametti ogiyaa doonan issippe ziiriyaara eqqidaageetuppe sintta baggaara de'iyaagassi guyye baggay beettidi de'ees.

Mittaa massanawu nne meedanawu halchchetti giigida zammaana maashiinee ba allaalliya poliyode xiille malatiyabay mittaappe kiyes. I bawu qaaxxanaadan danddayissiya irzzo goomay de'es

Kawo xooni wolayttan eretida hayddara de'iyaa taarikiyaa xaafissida eretida kawo. A kawotetaa layttan daro olay de'ikkonne xoonuwaara simmiyoogan taarikiyaa xaafissiyoogan eretidaagaa.

Cora dichcha kuwassiya kaassanchcha zemppissiyaageeti issippe eqqidi maraara kushiya baqqidi yexxiidi beettoosona. Hageetuppe sintta baggaara woxxi aadhdhi uttidaaga sunttay oonee?

amarida macca asati issippe gididi issi heeran di'uwaa kessidi de'iyaatuppe ha baggan de'iyaa bari kushiyaa oyqqada biitta kaashiyo buquray aybba getetti?

Cora urqqaa miishshati woyikko jabanati sa'an aybaa bolli hiixettidi micettidonaa? Ha cora jabanatu giddon hayitta tukkiyaa essanaassi maaddiyaageetu qoodayi aappunee?

Naa''u attuma asati ay oottiiddi de'iyoonaa? Kaamiyaappe mittaa wottiiddi de'iya asati maayido maayuwa meray ay malatii? Issi bitanee haddirssa bagga kushiyan wottidobay aybee?

Kase nu heeran de'iiddi aggidi hara biitta biida asati baalay gakkiyoo wodiyan wodiyan ubbay issi mala maayuwaa maayidi pootuwaa denddi denddidi yeddiyoogee ayba lo'es giidetii?

Sagada heeraa di"oy keehippe wayssiyo gaasuwan moottaa asay shiiqidi zarido zaray maataa maayi uttiis. Ha heeraa biittaa utettay injjetenna geli kessa.

Issi xoqqa deriya kiikiyan mokkiya mittatinne maatati de'oosona. He mittati ekkanaassi daroto xoqqan de'iyo gishshawu wolqqi baynna cima asay eta go'ettanawu danddayenna.

Issi suuqiyaa giddon dumma dumma mittaa ayfetinne ataakiltteti de'iyaageeta gidishin, eta sunttay oonee oonee? kaqqettida muuziyaappe xade baggaara de'iya mitta ayfee aybee?

issi sohuwan eqqida oroomiya maayuwa maayida bitanee diyaagaa matan diya macaasee meray ay malatii? qassi akka maayiddo maayuwassi meray ay malatii?

Tophphiyaa giddon dumma dumma amanuwa kaalliyaa yaray de'es. Ha amano eqotappe issoy tophphiyaa ortodkise woosa keetta. Ha woosa keettay tophphiyaan daroo asay kaalliyo eqotappe koyronne sintta xeera gidiyoogan erettes.

Zammaana dexxoba issi sohuwaappe hara sohuwaa efanawu allaliyaa immiyaa kaame wogga zo'o kaamiyaa woykko siino tiraakiyaa geetees. Ha kaame gattekka ayo keehin al'o gidishin shammanawukka biray gakkena.

Asaa naati oottidi gallassa kattaa demmidi bana ayssanaw daro wolqqaa oosuwa oottidi beettees. Lemisuwassi ha nu xeelidi de'iyo nay aybba oottido de"ii?

Hagan intte xeelliiddi de'iyo eranchchaa sunttaa oonee yootanawu danddayiyay? I maayido maayuwa meray aybee? Appe sintta baggaara xaafettida xuufee woygiyagee?

Issi caammaa oyqqidi bessidi diya kushshee attuma asabeeye maccaasabeshsha? Qa tummu haasayaan ha beettiya soolee bootta gidido Nike caammaa gatee aappuneeshsha?

Issi ambbaa giddon heeraa geeshshatettaa naagiya cora asay de'ees. Issi ambbaa geeshshatettaa naagiyoogawu gita go'ay heeray puulattikko, he biittaa aqoy dicciyoogaa.

Bayzzanawu micci wottido teera zo'o bambbaree aappun dumma dumma citatun shaaketti uttidee? Bayzziyoo bambariyaappe miyye baggaara aappun tohoti eqqidaageeti beettiyoonaa?

Issi qeeri na'iyaa binnaanaa dadettada issi sohuwan uttidaaro gidishin, Ha na'iya ba dadettido binnaanaa bollan wottido alleeqoy aybee? He alleequwa meray ay malee?

Maata mera bonccuwaanne maata mera ayfiyaa tookkidi ba giddon cora bonccota shiishshi oyqqi uttida mittay ayiba mitta qommo? Aappun ayfeti de'iyoonaa?

Nu biittee Toophphee sarotettaa xoossappe garssa baggaara nagissiyaa xaaceti maarara hagaadan ayssi eqqidonaa? qassi etikka bantta huuphphiyaan wottidoogee aybaa getettii?

Wolqqaama wolaytta keettay wolayttan laappun qommo keettati de'iyageetuppe issuwa gidishin ha keettaa sunttay aybaa geetettii? Sintta baggaara de'iya mittaa qommoy aybee?

Hagan xeelliyo wode kumidabay aybee aybeeshsha? Hagaa giddoppe ane inttessi beettiyabaa kessidi loyttidi akeeki xeellidi yootana danddayeetii? Kare baggaara aybi de'ii?

Issi wogga geliyoo sohuwaan kare milatiyaa sohuwaara issi adil'e ciishsha meraa maayida geela'o na'iyaa ayssi guye baggi simmada eqadee? Qassi ha sohoy awee?

Issi ba ayfiyaan manaatsiriyaa wottida bitanee zo'o meray de'iyoo karabaataa qachchidi qassi bootta shamisiyaa maayidaagee karetta kootiyaa bollan gujjoogara aybaa milatii?

Wolaytta sooddo yunveresttee Wolaytta wogaa dichchiyogaa baggan oottiiddi de'iyo oosoti aybee aybee? Ha oosoti heeraa zannaqaa salo gufanttuwan eretissiya abbee ay keenee?

Bootta caammaa wottidi karetta qonxxa gixxida issi yelaga na'ay eqqido issippoorttiya oottiyoo keettay o soy? Ha na'aa achchan diyaa buquratu go'ay aybee?

Aaho shaatiyan pilay ashoynne hara walakettidabatti keehippe lo'iya hanotan giigidi ka'i uttidosonna. Ha mal'iya kattay daro oyssanne hara mal'ettiya qimaametta yeggin ka'ees.

Muuzze asay darkkon tokkin mokkidi gakkidi ayfiyaa ayfin asaa naati maanawu woykko namisaappe attanawu go'ettiyooba. Paappaayyiyaa miyoogee daro lo'o uluwan irxxi gees.

Koyro iray wodhdhin goshshanchchay uuttaa giddon zerido badalay kaseti gakkidi asaa namisaappe ashshees. Macca asati uuttaa unkkuwaa goodidi itimaa kessoosona.

Qunuuna naa"u mittappe giduwan wottidoogassi aahotettay ay keene? Hagaa giigissanaw muleera ay keena giziya ekkide? Qassi oonee a daddiday ?

Haattay beettees ha haattappe miyyiyan qassi naa"u attuma naati issippe gididi eqqidaageetu gidoppe sintta baggaara de'iyagee ba kushiyan silkiya oyqqi uttiis.

Nu biittee itoophphee banddiraa kushiyaan yaanne haa zaaridi oyqqi uttida bitanee ba huuphphiyaan qophiyaa guye zaari wottidagee beettees. ha na'aykka allaxxiidi de'ees.

Issi issi zannaqqa sohoti wolaytta keettaa milatiyaagaa keexxidi asay he sohuwan allaxxanaw keehi injjeyidi wottidoogee xeelliyoo wodiyan ayba lo'es giidetii?

Hageeti naa"u tohuwaan woykko bishikkilitiyaan annacettiyaa attuma naati ayssi hagaadan maarara eqqidonaa? Etappe gaxa baggaara de'iyaa asaa qooday muleera woysee?

Janxxillay asaa awaappenne iraappe ashshiya, hemettiiddi ekkidi efiyo zammaana miishsha. Boniyan awaappe, balgguwan qassi iraappe attanawu janxxillay go"aa immiya miishsha.

Issi keehippe lo'iya sohuwan intte haara yaa xeelliyo wode inttessi beettiyabay aybee aybee? Qassi ha lo'iya sohuwan kaqetti uttida alleeqoti aybee aybee?

kuttuwa awuree shuhawu gakkidaagee issisan qachchi qachchi wottidoogaa marcccoy aapunee? Ha kuttuwaa matan uttida bitaniyaa caammaa meray ayi mala meree?

Samppaa daddiya asati masoopiyanne a tuchchaa dumma dumma meraa warqqiwalla irzuwan yuushshi aattidi sikkidoogee keehippe lo'es. Ha masoopiya medhdhiya asati awan diyonaa?

Cora cima asatinne ammanuwa aawati issippe shiiqidi tamaaridi anjetiya naata anjissanawu biidosona. Heezzu asati Bantta kushiyankka ciraanne maataa ayssi oyiqqidonaa?

Issi sohuwan daro keettaa gorddiyo gaanee ba qulpiyaara bayizziyo sohuwan kaqetti uttidaagee beettes. Appe bolla baggan keettaa tiyiyo meray kaqettidaagee eta gattii?

Ha naa'u dumma dumma mera caammati issoy karettanne qassi issoy tukke xiille mala merati aappunan bayzziyabeeshsha? Caammatu miyiyan wottido zo'o meray diyobay aybeeshsha?

Issi keettaa giddon dumma dumma buqurati de'iyaageeti aybee aybee? Issi maccaasiyaa jabanaara duuqqaydda de'iyoo tukkiyaappe xoqqaara de'iyaabay aybee? Penttiiddi de'iyaa jabanay aybin uttidee?

Isilaamaa ammanuwa kaalliya asay bantta xoossaa goynnanawu keexxiyo keettay ayba geetettii? Toophphiyan de'iya 12 dalgga manttetun isilaamaa ammanuwa kaalliya asay corattidi de'iyogee awugee?

Xekkan xekkan maarara uttida asay etappe xeellidi shammiyoo buqurati beettoosona. ha buqurati qassi asay ba bollan tiyettidi puulaa gujjanawu maaddiyaageta.

Mitta ayifeta bayzziyo zal'e keettaa penggen dooretti uttida ayfetu giddon mangguwaa qooday aappunee? Ha za'le keettaa karen aappun asayi uttidee?

sa'aa bolli beetiya cora qommo wodoroti beetiyaageeti asay dooqqidi bayzzanaassi shiishi wotoogeeti beetoosona. ha woddoroy qassi miizzaa, hariyanne dorssaa qachchanaassi maadoosona.

Issu yelaga bootta kootiyaa maayida yelaga na"ayi naa"u pomppaa kushiyan oyqqidi wolayttaa televezhiiniyan ayi odii? Appe guyye baggaara eqqida baltyeetayi ayi oottii?

Alamiya giddon de'iya cora asaassi cora wogaynne siraatay de'ees. He wogaykka aagadan aagadan likke gidiyo gishshawu issoy haraappe aybiinikka guuxxenna.

Nu heeran issi birataa bayzuwan erettida koskkee de'iyaagan cora madooshay bayzettiyaagan keettaa keexxiyaa anaaxe diyaagee tana shamada ekkada ya giidi kiitis shin he madooshaa gatee woyseeshsha?

Issi maashiine keetta diyaagan merettiyaa dumma dumma hanotan keehippe puulattidi meretoosona. Hegeetuppekka issoy siiniyaa wottiyoo miishshaa gidiyoo wodiyan hegaayo gatee ay keenaa ekkiishsha?

Arssaa bollan piraashiyaa yeggidi giigissidoogaappa sintta baggaara diya buquraa bollan diyaabay ayibee? Ha arssay tiyetti uttido qalamiya meray ayiba meree?

Nu biittan issi ushsha keettay de'iyaagan daashshin biiraa giyoo ushshay yiidaagaa daro yelaga naati he ushshaa loyttidi uyoosona shin he ushshay eta mattottissenee?

Issi zanaqqa sohota zoommoossidi de'iya asaa qooday muleeraa aappunee? Issi bitanne ba kushiya malatiidi de'iyagaappe ha baggaara eqqidaga miyiyan de'iyagee ayba oottii?

Nu heeran issi macca naati banttana puulayanaw go'ettiyooba xalaalay bayzzettiyoo koskkee de'iyaagan issi issi oorattabaykka yiwttiisi shin ikka keehi al'iyaabee?

Issi mata oottido ogiyaara paraa gaariya bolli uttidi qassikka naa'u shanxxaa kumida badalaa caanida asati yoosona. Eti qoodankka uchchashsha gidishin etappe issi aaway bootta naxalaa maayi uttiis.

Issi geela'o na'iyaa merankka arssa gididaara bootta meraara de'iyaa qamisiyaa maayada ba naa"u kushiyaa wodiraa bolli wottada oydiyaa bolli uttidaara beettawus.

Issi sohuwa asay xeellidi hagee ayba lo'iyanne injje sohoo giidi maalalettiyogee he.sohuwa giigaa be'iyo wodiyana. Hagaa mala sohotikka ganddaa heeran mulekka beettokkona.

Bootta sayniyaa bollan buddeena hiixxidoogaa bollan shaatiyaara anccettida zo"o oyssan ka"idaagee diyaagaappe miyiyan qassi bambbariyaa xiillekka de'ees. Ha qumaa qommuwan ayba ayba gujjidi kattiyoo?

Dungguzzaa maayidi tooraara gonddalliyaara oyqqidi duriiddi de'iyaa heezzu gastta attuma asata. Ha heezzu attuma asatuppe naa'u attuma asati calaa maayi uttidosona.

Dumma dumma biittan he biittaa wogaa qumay de'iyagaa gidishin ha kaa'idi shaatiyan qolettidi oyttaykka A yuushuwan de'iyogaa bollan yuushuwan eqqidaagaa sunttay aybee?

Ayfe tukkiya shaayidoogee a caddiyo maashiniyaa giddon diyagee beettes. Ha maashiniya bolli caddiiddi aappun saatiya ekkidi gaacanawu dandayiyaakko bessanawu maaddii?

Bootta woraqataa bolli karetta qalamiyan xaafettida xuufee woyigii? Ha xuufeekka ayabaa maaddiinne ha xuufiya giigissida asaa sunttaappe gaxa baggaara diya karettay aybee?

Issi keettaa karen xeelliyoode cora asati uttidi kattaa miiddinne uyiidi de'iyaageti beettoosona. ha uttida naati qassi dumma dumma meraara de'iyaa maayuwaa maayidosona.

Issi balttettiyo bonchchettida Godattiyo Hirboro Irasho Ababach yaagiyaa xuufiyaa sintta baggaara wottada ha simmada xeelaydda deiyaara, qassi ippe guye baggaara tophphiya banddira guye baggaara woottada ay hasayda deay?

Daraphpha bollan banttana bayzzidi duriidi de'iyaa asati ay ekkanaw hagaadan haniyoona? Etappe naa"ati maayido maayoy ay malatii? Hinkkoriyashin ay malaa maayade?

Keehin xeelanawu lo'iyaa samppay bayzziyaa aaye sinttan kumi uttiiis. Ettappe guye baggaara cora asay eqqidi aayiyaa issi gel'o na'era haasayayida deiyoga siyidine ezzgidi deosona. Ha na' iyaa cenggurssa attiya miishshaa oyqqada ay ottay?

Zamaana suchcha keettay daro qommo birattappe, mittappenne hara dumma dumma qalamettuppe daro miishsha ekkidi oosetiya keetta. Ha zammaana shuchcha keettay de'anawunne puulawu maaddees.

Haa simmada xeellayidda diya kattaa wurssiya, mayyuwaanne caammay qanxxiya asaa naata daro qohiya eceriyaa awuppe kiyadee? Iyyoo merayikka ay malee?

Issi ashangulutiyaa bolli asay be'idi shammanwu go"ettiyoo qamisiyaa meray i bolli de'iyaagee ayba meraara de'ii? qassi ha ashangulutee giyaan woysu biraa ekkii?

Dumma dumma shuqoti woykko dumma dumma quman yegganawu go'ettiyo shuquwa qommoti de'oosona. Ha shuqoti darotoo biittaappe mokkiyanne ganddaa heeraappe yiyaba.

Heezu tohouwaara de'iya kaameti daroto katama giddon allaliyaa immosona. Hagaamala kaametu sunttay baajaajiyaa geetetoosona. Asay ba de'iwasi pudene duge simeretanawu ha baajaajiyaa go'ettees.

Qiiba na'aa lanqqekkada ba huuphiya dooqissida na'ee shuraabee ay meraara de'ii? Eta lanqqen diya saatiya wottidaage oyikkido buquraa giddon ayibi dii?

Hagee mittaa qommotuppe issuwa gididi sanqqaa, maskkootiyanne saaxiniya mexxanaassi go"iyaa miishsha. Huuphiyan maata malatiya hayttaa oyqqidaagee qassi mitta qommo gididi laqilaqiya ushshata giissanaassi maaddeees.

Ha"i wodiyan daro macca naati dumma dumma baalatussinne makkisotussi maayiyo issi mala maayoti awan awan sikettiyonaa? Ha maayota maayiya naata be'iyo wode aybi siyettii?

Payduwaan usuppunaa gidiyaa asati beettiyaagetu giddoppe attumaageeti woysee maccageti woysee? eti eqqidi allaxiidi de'iyoo sohoykka awa heeraa getetti erettii be'iyoode?

Toophphiya giddon de'iya dumma dumma ammanuwa eqotati kaalliyageeti banttana iita oosotuppe naaganawu gita beeraa bessoosona. Ha ammanuwa kaalliyageeti issoy issuwara kaafettidi de'iyo hanotay darotun sabettees.

Ha"i wodiya zammaanatettaara biyanne corasan dooyettiiddi de'iya tukke keettati kunttana bessiyo buqurati aybee aybee? Ha tukke keettati kawotettaassi koshshiya giiraa tumatettan qanxxiyo hanotay ay malee?

Naa"u qorqqoro keettati beettoosona zago baggaara wolqqaama kuhaa giddon cora asay eqqidaagee aybaa oottiiddi de'iyaba milatii? Sintta baggaara beettiya miizzay booreeyye maccaroni?

Nu biittan ataakilttiyaanne mittaa ayfiyaa zal'iyaa zal'anchchati ha giddon eti shamiyoobay gujjis giidi bantta zal'iyaa keehi al'ettidosona geettes shin aykeenaa al'idee?

Addussa mittay dicci uttidaagappe guyye baggaara de'iya issi sohoy zo"onne bootta meran tiyyetti uttiis. Ha mittappe garssa baggaara de'iyaa ogee awa efii?

Issi issi miishaara de'iyaara de'iyaa macca naati keehi daro biraa kessidi banttana puulayiyoobaa shamidi banttana puulayidi denddiyoo pootoy ayba lo'ii?

Wolayttan asay pittuwa pittiddi yeganawu go'ettiyo dumma dumma mitta qommotuppe merettiya keeshshe mitta bolli kaqqettis. Qassikka keehi daro ordde mittati doorettidosonna.

Daro yelaga macca naati bantta huuphiya binnaanaa lee'iyan paraa cimbbaa gelissidi xeerankka dumma dumma meraara diya irzzobaa gelisidosona. Ha eti gelisoogee deexxennee?

Dumma dumma gumbbo santtaa tokki wottidogee keehippe ahonne adussa gidida goshshaa bolli de'iyaagaa asay aysi eqqidi xeellii? Qassi giyaankka woysu biraa ekkii?

Cora yelagatti maayido wolaytta wogaa maayoy hiillanchchatti bantta kushe hiillan daddido durannawunne bulachchanne yeehuwa maayanawu maadiya maayota. Issi bitane tookido kambbay baqidi duranawu maadiyaga.

Woga bessiya bullukkoy puuttuwappe giigida cora meran sikettidaagaa aayoti maayi kiyo wode keehi lo'ees. Aayitikka qassi ha bullukkuwa issi issi galla maayidi kiyoosona.

Cora naati sinttawunne guyye uttidaageeti aybaa oottiiddi de'yonaa? Ha naati ubbay uttido sohoy keehippe lo"iyagaa gidid bari giddon cora komppiiteriya oyqqidaagee awan de'ii?

Laalibala gimbbe Toophphiyan erettidda taarike sohoppe issuwa gidishin xomoosanchchatti xomoosiyo malaaliya soho. Ha laalibali orttodookise woosa keettay de'yossa gidiyo gishawu hargganchchatti paxoosonna.

Zammaana keettati ambbaa puulayiyogaa bolli hara maadotakka immoosona. Adussa wodiya gam'iyogee, puulaa lo'iyogee, xoqqatettay... hegaanne hegaa milatiyabati zammaana keettaa dummayiyabata.

Issi korojjuwa garssan dumma dumma a qottan qottan de'iya elekitronike mishshata birshshiyonne qachchiyo buqurati de'oosona. Hegeetuppekka ubbay de'iyp sohuwa meray aymalati?

Heezzu attuma asati bantta toho bollan uttidi heezzaykka bantta kushiyan puutiya tokkiiddi de'oosona. Eti tokkiddi de"iyo puutee ayba mittaa puutee?

Woosa keettan Godaa, xaliya Yesuus Kiristtoosa ammaniya asay bantta xoossa goynnoosona. Woosa keettan cora ammaniya asay issippe shiiqidi xoossawu galataa immoosona.

heezzu gastta asati darphpha bollan utti uttidi banttappe sinttaara de'iya asassi kiitaa aatidi de'iyaageetuppe guyye baggaara de'iyaa zo'o malaatay ayba malaatay?

Issi na'iya tukkiya birata miishsha bolla penttisada siiniyaa bolli tigaydda de'iyaara tukkiya cora siniyaa bolli tiga tigadaasassi immaydda de'awus .

Huuphe gadaawa ayssuwa ooso keetta yaagiya xifatee a bollan de'iyo misiliyaara de'iya erissuwa giddon ginan de'iya kafo malatiyaabay aybbakkonne neeni eray?

Aaho ogiyaara naa''u asa xallay ayissi haa yiiddi de''ii? Etappe guyye baggaara yaanne haanne biyaa kaameti awuppe deenddidi hemetti de''iyaaba malatiyoona?

ba huuphiyaa meecettidoogaa pixa duge yeddada qalamiyaa tiyada yaa simma uttida na'ee meray ay malee? A mayya uttido mayyuwaa meray ayi malee?

Issi isttadeemiyan naa''u baggaara de'iyaa kaassanchchtuppe, ushachcha baggaara de'iyaageeti ay mala meraa maayidoonaa? Haddirssa baggaara de'iyaageetishin? Etappe zokkossaara de'iyabatii aybee aybee?

Konsso biittan de'iyaa yelaga naattikka bantta wogaa qonccissanaw bantta som'uwan bootta qalamiyaa tiyiyoogee etaara aybba iitiyaakkonne eti hegaa eriyoknaa ?

Issi qeeri na'ay wolaytta worqqaa mayssana yaagiya huuphe yohuwaara xaafetida maxaafa ba kushiyan oyqqidi o pootuwaa bessidi de'ii? Ha maxaafa xaafiday oonee?

Cora wogga attuma asati maara eqqidaageetuppe sintta baggaara yeechchaa hiixxogaa bollan de'iya ashoy appuun sohuwan shaakittidee? Shaakiya bitanee maayido maayuwaa qommoy ay malee?

Daro qommo wolaytta wogaa qummatti de'iyaagetuppe issuwan eqiddaage he qumma kaashshi kaashshi maanawu go'iya mooqiya. Ha cora qummatikka daroto bonchcho imattawu ka'oosona.

Paraa cimbbaappe oosettida qalamiya ushshido qantta huuphiyaara diya macca naati bantta huuphiya malatissanawu huuphiyaara gattidi sikkiyogaa. Hagaa marccoy keehi al'o.

Ha wolqqaama uuteelee be"in be'a be'a giyagee xeellanawu puulaara de'iyagee awa sintta baggara keehin lo"iya bootta kaamiya de'iyoee awa biittaa uteeleeshsha?

Buzo yuniverisetun daro luxanchchati luxidinne dumma dumma luxettaa macaran anjjettidosona. Geeshsha Maariyaami yuniverseekka darota digiriyaan dumma dumma luxettaa macaran anjjisida buzo yuniverisite.

Qoodan ichchashshaa gidiyaa deeshshati eqqidaageti aybaa miidi de'iyoonaa? qassi ha deshshatu meray naa"ati bootta giddiyoode haraatugee ayba meraara de'iyoonaa odite?

Koskkiyan dumma dumma qeeri naati miyo koshoroti salo mala meray, adil'e ciishsha meraynne zo'oy diyageeti wogga assaanne shammada mama ges.

Dumma dumma xifatiyaassi go"ettiyoo buqurata ba giddon oyqqi eqqida eqo miishshaa meraay ayba meree? Qassi guye baggaara de'iyaa goday ayba meran tiyettidee?

bootta xaafiyo miishshaa yaagiya xifatee diyaagaappe guye bagaara mela bula sohoy beettiyaagee aybee? qassi ha xaaafiyo miishshaassi sunttay aybba geetettii?

Mittaappenne birataape hiillanchatu kushiyan giigidi maataa buucanaassinne kattaa cakkanaassi maaddeees. Mittaappenne birataape giigidi keettaa bollan leemisuwaassi qonqqoruwa bollan misimaariya shocidi gelissanaassi daroto maaddeees.

Nuson taw issi michchee na'a diyaara son yeekadanne waayissada aggenan ixxidaaro cimmanaw gaada nu heeran de'iyaa juuse keettaa efidoora waayissiyoogaa agaagasu.

Mayzza muuziiqaa miishshatuppe nu heeran beettiyabatuppe merettiyabati aybee aybee? Pulaaliya geetettiya wolaytta asaa mayzza muuziiqaa miishshaa medhdhanawu maaddiya shombboqoy ay mala carkkuwa hanotan mokkii?

issi macaassiya ba kushshiya naa'aa xoqqu ootada mitaa haytta milattiya maataa oyqqada carppa ekkada yaydda beetawusu. akka keehi azanada yiyaba malatawusu.

Keehippe lo'iya keetta giddon godaa bollan dumma dumma puulayiyo miishshaa dumma dumma meran giigidaage maataa bonccuwa kaqqoogaara issippe diyage lo'es.

Sohoy keehippe puulatti uttidaagee beettiyo sohuwaan daro ciishshati ayba meraara de'iyaageetee? qassi bolla baggaara de'iyaa xifatee aybaa qonccissanwu xaafetti uttidee?

Issi xuufiya bolli issi xaafido xuufiya maxaafa malkkiyawu laammidogawu dummatiya meray de'iyaaga gidishin ha maxaafayo garssa xaafetida xuufe woyggi woyggi nabbabetisha?

Gedee woykko kushee qaaxenna asay ekkidi hemettiyoo miishshay de'iyaagaa hemettena asay son de'iyoo cora asay hegaa kawuwaappe ekki ekkidi yoosona shin kawoy etaw coo imii?

Keehi puulattidanne lo'i uttida leemo keettay de'iyaagee yuushuwa dumma dumma xekkaa immidi buuxan giigisoogee geliyo pengiyaakka keehi lo'iya mittaappe medhdhidi keexxoogee lo'ees.

Kushshinan katta katyo eraa oyikkidaageeti bantta eran katta kattanawu bantta huuphiyan qachchidi eqqidosona. Bantta sinttan qoli wottoogee xiilliya gidishin dummabata gujjidi kattanaanoosona.

Ha sitti giidi uttida sikisso maayuwa maayidi bootta shamiziyaranne caccara karabaataara guyye baggaara Toophphiya banddiray de'iyo sohuwan uttidaagee oona geetettii?